niriba ka bɛ ʒɛ do ka ka yɛ nɛma nɛmaa kom maa nyɛla zaɣ' piɛli zaɣ' sabinli zaɣ' nuɣisu ka kugisi ʒɛn ʒɛya ka gbana pa be tuuni gbana maa kom nyɛla zaɣ' piɛli

Paɣaba n ʒɛya ka la nyili bi nyina ka gbubi ŋmana ka nyingokoriti bɛ bi nyingolini ka shɛli bɛ bi nuuni ka shab pam ka gbubi ŋmana ŋmana maa kom nyɛla zaɣ piɛlli ka so chinchina ka chinchina maa shɛli nyɛ zaɣ piɛlli ka gabisi gabibsi

Niraba n ʒiya bi gbirila boɣa ka kom doya ka gbambihi ʒinʒiya so gbami ka shab ʒinʒi zuɣusaa ka shab ʒi tiŋa ka tihi ʒinʒiya tihi maa kom nyɛla zaɣ vakaɣali ka ban ʒiya maa ka bi yɛ niɛma bi niɛma maa kom nyɛla zaɣ piɛlli

Niraba n ʒiya ka ŋunbala maa ʒi kuɣu zuɣu ka so ʒi o tooni ka o pamdo ŋun pamdo maa gba zaa pammi ka o yɛ liiga piɛlli ka so baatoro sabinli ka di to zaɣ piɛla piɛla ŋun ʒi o tooni maa gba o gba yɛla liiga piɛlli ka ŋun ʒɛ zuɣusaa maa gba ka o gba yɛ liiga piɛlli ka so jinjɛm sabinli

Niraba bi ʒimi ka to katawiya katawiya maa kom nyɛla zaɣ ʒiɛ zaɣ piɛlli ka tia ʒɛ bi nyaanga tia maa kom nyɛla zaɣ vakaɣali niraba maa bi yɛla sitira sitira maa kom nyɛla zaɣ piɛlli zaɣ ʒiɛ zaɣ vakaɣali

Paɣa n ʒiya o lami ka pili zipiligu ka tizuɣu bɛ o zuɣuni ka o ʒi tahali ka niɛma bɛ dinni ka tia ʒi o nyaanga tia maa kom nyɛla zaɣ vakaɣali niɛma maa kala nyɛla zaɣ ʒiɛ zaɣ sabila ni zaɣ piɛla

Paɣa n ʒiya n chimdi kpaakpulo ka di bɛ ŋmani ni ka ŋmani maa kom nyɛla zaɣ piɛlli ka shɛli ʒiya ka nyɛ zaɣ nuɣso ka piɛɣu ʒi o sani ka kurifooti ʒiya

Niriba kabi ziya ka kom doya ka kuɣa doya ka bi ye nɛma nɛma maa kom nyɛla zaɣi sabinli zaɣi ʒee ka so pili kapu ka mori bili mori maa di kom nyɛla zaɣi vakahali.

Niriba ka bɛ gini kaɣaba kaba maa dikom nyɛla zaɣ'sabimli ni zaɣ' dozim ka bɛ yenema nema maa dikom nyɛla zaɣ' piɛli ka bi pobi naŋgban pɔbirigu zaɣ' sabinli bɛni ka zaɣ' piɛlli gba bɛni

Niraba ayi n ʒiya ŋunbala maa o chɛrila o kpee ka pili zipiligu ka kpa ninkpara ka zaŋ tanpiɛlli vuli o nyingoli ni ka so jinjɛm sabinli ka maʒina biɛni maʒina maa kom nyɛla zaɣ sabinli ka Anfooni yiliya

Niraba ka bi ʒiya ka lora nima ka bi ʒiya lora nim maa di kom nyɛla zaɣ nuɣso ni zaɣ ʒiɛ niraba maa ka bi yɛ niɛma niɛma maa kom nyɛla zaɣ piɛla zaɣ sabinli ni zaɣ ʒiɛ ka so pili kabu

Loori nimaayi n ʒiya bi zaaha ʒila tankpaɣu ka loori so ʒɛya n toori tankpaɣu maa niŋdiba loori so ŋun toori tankpaɣu maa niŋdiba maa o kom nyɛla zaŋ dozim ka bi ʒi boɣali ni loori maa di dibaayi din ʒi tankpaɣu maa gbaya maa nyɛla zaɣ sabila